Enjovu nsolo nnene, enjovu eri mu muddo omukalu, enjovu ekuumibwa mu bifo awalundibwa ebisolo eby'obulambuzi, waliwo emiti wabbali w'enjovu, enjovu eyina amatu amanene n'amasanga; eyina n'omukira mutono.

Obusiisira buli busatu. Obusiisira buli kumpi n'emiti, waliwo n'ebizimbe ebiwanvu wabbali. Obusiisira abantu babuzimba okubusulamu oba okubukyakaliramu.

Abasajja bali mu kulima, abasajja bano bali mu nnimiro, abasajja balimisa ente, waliwo omuddo n'emiti, abasajja bano bambadde amasaati era abasajja baddugavu.

Amaduuka, amaduuka gano galiko ebipande bingi. Waliwo n'ebidomola mmaaso g'amaduuka awamu awamu ne kkuleeti za sooda. Waliwo emmotoka epaakingiddwa wabbali. Waliwo ne hardware etunda ebintu mu maaso gaayo waliwo obusawo bwa sseminti.

Abasajja bali mu kunaaba mu ngalo, abasajja bano engalo bazinaabira mu sinki, omusajja omu yeesibye essaawa; abantu banaaba mu ngalo okuggyamu obucaafu mu ngalo n'okwewala endwadde.

Omukyala n'omwana bali mu kunaaba mu ngalo ku ssinki. Bali mu kunaaba mu ngalo nga bakozesa ttaapu. Waliwo ebimuli ku ddinisa, waliwo n'ebintu ebyanikiddwa mu katandaalo.

Ezzike ddene, ezzike liri mu langi enzirugavu n'eya kivuuvu, ezzike liri mu muddo, ezzike kisolo kya Uganda ekireeta abalambuzi, abalambuzi basasula ssente nnyingi okulaba amazike.

Omwana muto ateekeddwa mu kasuuka akali mu langi eya bbululu era ayambadde olugoye olulimu ebikuubo. Omuntu akutte obugalo bwe obutono. Abaana abato banyumirwa nnyo abantu okubakwata n'okubalera.

Ekizimbe kiri mu kuzimbibwa, ekizimbe kino bakozesa bbulooka eza sseminti, ekizimbe bali ku kuzimba kasolya kuliko abasajja waggulu bana abali mu kuzimba akasolya, wabbali w'ekizimbe waliwo ennyanja, waliwo n'omuti n'omuddo.

Ebinyeebwa biri mu kibbo. Ebinyeebwa bya mpeke. Ebinyeebwa bino bikyali mu kikuta era biwoomera nnyo abantu. Abatembeeyi babitambuza mu kibbo ne babiguza abantu ababinywera ku caayi.

Ssekkokko ziri mu katimba ssekkokko zino ziri mu langi enzirugavu n'eya kivuuvu. Mu katimba kuliko essubi. Ssekkokko abantu bazirunda okufuna ensimbi era bazitunda abantu ne bazigula ne bazirya.

Ekibira kirimu emiti mingi. Ekibira kino kiri ku lusozi. Abantu bagenda mu kibira okukyaba enku n'okusalayo emiti egy'embaawo. Ekibira kirimu n'eddagala abantu lye bakozesa okwejjanjaba.

Eddwaliro; eddwaliro lirimu ebyuma eby'enjawulo, eddwaliro abantu bajjanjabibwayo era osangayo abasawo. Abantu bagenda mu malwaliro okubawonya endwadde ez'enjawulo.

Akayumba akawanvu, akayumba kazimbiddwa bbulooka za kajjansi, akayumba kano kalimu olwatika, kaliko essubi waggulu waako, akayumba kali mu miti emiwanvu, waliwo n'omuddo ogukeetoolodde.

Akanyonyi kali ku kiswa, ekiswa kibeeramu enswa, ekiswa kino kiri mu busubi, ekiswa abantu abamu bakitema; ekiswa abantu baggyamu enswa ne bazirya oba ne bazitunda.

Emiyembe giri mu muti, emiyembe gino giri mu langi eya kakobe n'eya kiragala, emiyembe giriibwa abantu nga gyengedde oba nga mibisi, emiyembe gitundibwa, abantu baagala nnyo emiyembe.

Enkoofiira ze bayita entalabuusi, waliwo eziri mu langi emmyufu n'ezirimu ebivaavava. Entalabuusi abasiraamu bazambala ku mutwe nga bagenda okusaala Juma. Abasiraamu abasajja bambala nnyo entalabuusi.

Ebyennyanja eby'enjawulo biteereddwa mu lusaniya. Ebyennyanja bino birabika bulungi. Ebyennyanja bitundibwa abantu ne bafunamu ssente. Ebyennyanja obifumba nga enva. Ebyennyanja bya mugaso ku mubiri gwaffe.

Ekifo kya bwabulambuzi era mulimu ebisolo ebingi. Mulimu emiti n'omuddo. Ebifo eby'obulambuzi mubeeramu ebisolo ng'empologoma, enkima, eŋŋamiya n'ebisolo ebirala.

Omusajja atudde ku ppiki, waliwo enzigi ez'ekyuma wabbali we, ayambadde enkoofiira, waliwo abasajja abalala, waliwo n'ebyuma bingi, waliwo amaduuka, waliwo n'edduuka eririna emyaliriro ebiri.

Enseenene zifumbiddwa, enseenene zino ziri ku mulawo, abantu bawoomerwa okulya enseenene, enseenene ebiwuka ebibuuka mu bbanga era abantu bibawoomera nnyo, bitundubwa mu butale obw'enjawulo, bisinga nnyo okuva e Masaka.

Omukyala alina by'asiika mu kkalaayi. Omukyala ono afumbira wabweru wo w'ennyumba yeebikkiridde ayambadde n'ebigoye mu bulago, omukyala ono mweru.

Ente eri mu langi eya kitaka n'enjeru ente eyina amayembe amawanvu eri mu busubi waliwo n'ettaka waliwo n'emiti ente etuwa amata n'ennyama.

Abasajja babiri bali mu kaato. Abasajja bano tebambadde ssaati. Omusajja omu akutte omuti, era bayingidde mu kaato. Bali kumpi n'omuddo mu kaato kaabwe. Wabbali w'ennyanja waliwo omuddo n'emiti.

Abazinyi, abazinyi bano bawala bayambadde ebitambi beesibye ebisanso mu kiwato, abazinyi bano bawanise emikono mu bbanga, bayina bye beesibye ku mitwe, bali mu bigere, waliwo abantu abali emabega abayina ebivuga ng'eŋŋoma, abantu bano abamu bambadde ekkanzu.

Abantu bali ku nnyanja era bali mu kaato, bambadde jaketi n'ebikoofiira ku mutwe, bayina enkasi, ennyanja eyina amayengo era mulimu n'amayinja; waliwo emiti wabbali w'ennyanja.

Emmeeza ebajjiddwa mu mbaawo, ku mmeeza kuliko ebimuli kuliko n'essimu eseereza, kuliko kompyuta gye bayita laputoopu, kuliko eggiraasi y'amazzi, kuliko ekitabo n'akakalaamu.

Omukyala ayambadde olugoye oluli mu langi emmyufu, omukyala ono asibye akatambaala ku mutwe, aweese ebbaafu ku mutwe era mu bbaafu muno mulimu amasowaani, wano ku bbali waliwo ebibookisi.

Ekizimbe, waliwo emiti egiriraanye ekizimbe kino. Ku kizimbe kuliko akabonero ka Uganda. Akabonero ka Uganda kaliko ŋŋaali, kaliko engabo, kaliko amafumu abiri, kaliko omusana, kaliko n'eŋŋoma, kaliko n'ekigambo 'for God and my country'.

Akatale kalimu emidaala, akatale kano kaliko amabaati amamyufu, waliwo ne manvuuli. Mu katale mulimu ebifuluusi, mulimu abantu; abantu balina n'ebya... n'ebyamaguzi bye bali mu kutunda.

Omukyala ali mu nnimiro, ali kumpi n'ettabi eririko emmwanyi, waliwo emmwanyi eziri mu langi eya kiragala, waliwo n'ezo eziri mu langi emmyufu. Omukyala ayambadde bulawuzi nzirugavu, ayina ne huudu ku mutwe emmyufu, omukyala ono musanyufu.

Omuntu afunyizza ekikonde. Ekikonde bw'okifunya oba okozesezza engalo ttaano. Abantu batera okufunya ekikonde nga banyiize oba nga basanyuse. Abalala bafunya ekikonde nga bagenda okkukuba ekikonde ssinziggu.

Omuntu akutte omuggo ayambadde ssiripa ayambadde empale ennyimpi n'essaati nzirugavu ali wabbali w'omugga omugga guyina amazzi amateefu.